Sɔleme bubu le dzi yi wodze abe katolikotɔwo. Ame ene wodze eye klo eye atɔ̃ hã le tsitre wo katã wole awu ʋiwo me woƒe nunɔlawo le ŋgɔ eye wolé agbalẽ ɖe asi, woƒe awu le abe awu dze lɔƒo eye woƒe megbe la seƒoƒo li.

Edɔ.., Edɔdaƒe aɖee nye eyi eye vinɔwo kɔ wo viwo vɛ wosugbɔ ŋutɔ eye dɔnɔdzikpɔlawo le kpekpeɖeŋu nam bɔɛ̃e woada dɔ na ɖeviawo, atikewo le teƒe wole atike na ɖeviawo. Amewo li le nu kpɔm.

Wole xɔ aɖe tu ɖe efi yi nye xɔ gã aɖe eee…, dziƒoxɔ eye amewo le xɔ dzi le eee., nye dɔwɔla edɔwɔla le xɔ eee… lɔ dɔ wɔɔ. Anyitsɔlawo le anyi tsɔ be woakɔ aɖo glie eye wole ayoŋrɔdiwo kple kɔnkretiwo wɔ be exɔ nasẽ nyui ɖe.

Teƒea nye asi gã aɖe em. Asimexɔwo nye xɔ kɔkɔ, dziƒoxɔwo. Eŋuwo le anyigba. Ŋu gã kple ŋu viwo. Soyawo le afi ma. Amewo le eɖome le nu dzram eye amewo le yiyim le gbɔgbɔ. Teƒe lolo ŋutɔ ame sia ame ƒe ŋku bia ɖe nane ŋu.

Aƒe aɖewo nye ma etsi etsi tsa to teƒe eye teƒea va wɔ abe etsi etsitoƒe e gbeɖɔɖɔwo sɔŋ le teƒea etsi kplɔwo va xa ɖe teƒe aɖe. Ɖevi aɖe hãe nye ma le fi ma kɔ asi ɖe ta do awu dzi. Ame bubu hã tsitre ɖe nane ŋu e fi ma edo awu atalegbe dze eye teƒea menya le kpɔkpɔm kura o.

Teƒea le abe asime eye e wole nu dzra nyɔnu ɖe le nu dzra na maɖe eye ɖevi ɖoo hã wotɔ ɖe fi ma, eɖoo le lé nu ɖ.. nudzadzra ɖe ta gake wole wole nu ko le nudzraƒa le dzidzɔkpɔkpɔ me, ee, as.. asi blibo wonye le teƒe ma.

Elãɖeƒe ye nye eye kusiwo le fi ma, ɖevi ɖe le teƒe ma medo awu ɖe dzi me o ame aɖe tse do awu dzɛ̃ aɖe ɖe dzime nyɔnu ɖe tse le fi ma le akpa ga aɖe ɖe asi, edze abe wotsɔ elẽ tso tɔ dzi vɛ amewo va le ƒeƒle.

Nyɔnu woame ene e…wole eʋe ɖum wole …ee.. wole…awu nyuiwo me wonya le kpɔkpɔm ŋutɔ, wokɔ nu ʋiwo kɔ bla ta eye nyɔnua ɖeka kɔ avɔ ʋe kɔ da ɖe kɔ me, amewo le megbe eye wonye nukpɔlawo le nɔnɔme tɔxɛ ɖewo me.

Amewo le sɔlime wɔm alebe amewo tsitre, amewo nɔ anyi eye hadzilawo Do awu ɖeka wòle hã dzim eye e e ame tsitsiwo nye hame metsitsiwoa, ya hã wò nɔ ŋgɔgbe le afima alebe subɔsubɔ le dzi yim ŋɔtɔ.

Ŋutsu woame adre wole dɔ wɔm le xɔ aɖe dzi. Kuku le eta nawò ame etɔ eye wodo nu ɖe woƒe awu wò dzi. Wòle eɖɔ wɔ le akaɖi yike ŋdɔ he sia nu. Le xɔ tame.

Gasɔdolawo wole gasɔ dom le dudime kem eye ame atɔ̃ ye nye ema, ame eve do awu ɖeka ame etɔ̃ hã do awu ɖeka eye wo katã ɖiɔ kuku ɖe ta be nenye be nane dzɔ la, womaxɔ abi o eye wole yiyim sesie ɖe ŋutɔ.

Teƒea nye asime eye nyɔnu ɖe nu dzra, ebla ta, amewo le nu ƒlem le egbɔ, nyɔnu ɖe hã le megbe, ele nu dzra gake tomatos esugbɔ le ame yike le nua dzra gbɔ, teƒea, enuwo le woate yi va ƒle za ŋutɔ.

Yame ʋu dze ƒfe aɖe nye ya eye yame ʋu ɖe tɔ̃ afi ma yi ke ele ɣi ɖe amewo la trakpeli wòa geɖe yame ʋua me he na mɔzɔzɔ eye wo le fli me fli dzidzi ŋutɔ amesiame yi de dodo nu be wòa nɔ yame ʋua me.

Teƒea le abe atsiaƒu to eye amewo le dzidzɔ kpɔm le fi ma, ɖeviwo kple ametsitsiwo eye ame ɖevi ɖewo bɔbɔ nɔ anyi oh ame ɖewo ŋutsu ɖe tsitre kple nyɔnu ɖewo eye ŋutsua medo awu ɖe dzime o, exɔ ɖewo le teƒea enye exɔ kɔkɔ wo eye teƒe dzidzɔ kpɔkpɔ le amewo le dzidzɔ kpɔm ŋutɔ.

Amewo le mɔ zɔ. Wo ge ɖe, wo ge ɖe yameŋume eye ame ɖe nɔ anyi edo awu ʋe, ɖiɔkuku ʋe. Ame ɖe hã nɔ anyi, edo awu yibɔ blaa, blaa taya eye eɖiɔ gaŋkui eye edze abe amewo le lala wole lala be ame bubuwo woava eye eyameŋuɔ natso hena mɔzɔzɔ.

NDCtɔwo gale kpekpe bubume le fii. Eye le ʋe yi ʋi ya mea, Mahama le nu ƒo nawoe. Amewo na anyi le to ɖom eye geɖewo tsyɔ̃ nu ŋati kple enu ƒetee eye Asiedu Nketia hã ele fi ma le megbeɛ. Wo katã wole to ɖo nu yi ke gblɔ ɛɛ Presidɛnti Mahama le.

Exɔ ɖe me yi ke yevu ŋutsu ɖeka yevu ŋutsu kple yevu nyɔnu wo le xɔ me ale be yevu nyɔnua le anyigba tutum eye yevu ŋutsu ŋutsua bɔbɔnɔ zikpui ʋi ɖe me da afɔ ɖe wo nɔewo dzi ye wo le fefem kple eƒe foni eye teƒea akaɖi hã li exɔa me nya le kpɔkpɔm ŋutɔ.

Ame ɖe ƒe xɔme, zikpui woame ade le yike amewo woate ŋu anɔ anyi ɖe me. Teƒea nya le kpɔkpɔ eye egliwo kple anyigbawo kata wo fuu tsitsi eye eh, seƒoƒowo le xɔ me le atsye ɖoɖo tɔxe me.

Woɖo nu aɖewo ɖe eer er nu dzi le teƒe ya, afɔkpa le eme ee afɔkpa ƒe ŋkume le ʋie, ka tsɛ le me, gaŋkui le eme eye wokɔ atiwo kɔ kpa yameŋu eer foni le me kple nuŋlɔti kple agbalẽ kple kukuwo wole teƒea.

Etsi ɖoɖo va ɖe amewo geɖewo alebe wole tsia me zɔm yina ɖe teƒe vovovowo, eɖewo le nutsɔ ɖe eye ame ɖewo, eye ame eve ɖewo do awu dzɛ ɖe ɖe ɖe dzime eɖe ɖe ɖe hã do awu ɖe awu dzi abe ɖewo yina be ne yewo va dze teƒe bubu ene.

Etsi ɖɔɖɔ ɖe teƒe aɖe eye exɔ nye dziƒo xɔ gake etsi ɖɔ ɖe xɔme petee. Anyigba petee etsi xɔ teƒe maa eye wokɔ ati da ɖe etsia dzi be amewo woateŋu ato dzi ayi ɖe akpa ke mee, ya , ya ŋutsu ɖe, ŋutsu eve le edzi zɔm. Teƒea me nyakpɔ kraa o. Etsi ɖɔɖɔ eɖe fuu.

Teƒea ele abe yameŋudzeƒe. Yameŋuwo le. Eye nyɔnu ɖee, ekpla viɛ ɖe dɔme eye baagiwo le megbe nɛ. Elé ɖeviɛ ƒe fefenu, eviɛ ƒe fefenu le kɔkɔna ŋutsu ɖe yi ke le awu yibɔ me. eye ame bubuwo hã wole, wole teƒea le nu kpɔm

Teƒea nye nuɖuƒe. Atiwo le afi ma le atsɔɖoɖo tɔxe me eye ɖetugbi ɖe le zikpui me le kplɔ nu. Nuɖuɖu vovovowo le egbɔ kple ahavivi aɖewo le egbɔ. E teƒea enyakpɔ ŋutɔ. Atsɔɖoɖo tɔxe le teƒea. Eye teƒe na na amegbetɔ li la eƒe dzi adze eƒe dɔ me.